Dɔbɔ bata la are. Ka bayi a ti bontaa kyɛ ka kaŋa yi are o yoŋ. Ka kaŋa yɛre boŋkaŋa o kɔkɔrɛ, o kɔkɔrɛɛ, kyɛ ka ba vɔgle zupilpeɛl. Ka kaŋ ka ba eŋ nimikyaan, ka kaŋa eŋ wɔɔkye kyɛ ka ba ti a bontaa a nyɔge arre.

Mͻdonne la a be mõͻ poͻ. Nii a yԑ zoro. Ka wԑnii meŋa, ka a kaŋa be a nimitͻͻreŋ a zoro, kyԑ ka a naabo kaŋa ka a mine gaa te do dͻgele o zu kyԑ ka a mine be a puoriŋ a zoro. Ka a mõõre bebe a zie ane daare kyԑ ka a kara a tuuro taa. ka a naao taa eelԑ yaga lԑ kyԑ ka kaŋa are ka kaŋa do dͻgele o zu.

Noba la are are, a te taa nuuri taa kyԑ ka soola biŋ ba nimitͻͻreŋ. Ka ba zԑge ba nuuri ka a do ka ba mine su kpare zeere, ka ba mine su kpare buluu kyԑ ka ba de kͻkͻlԑԑ a eŋ ba kͻkͻrԑԑ. A te taa anuuri taa kyԑ ka teere be ba puoriŋ ka ba are.

dɔbɔ bayi la ka kaŋ are dendeŋe ka kaŋ dɔɔ teŋɛ a vɔgele zupili ka o waa pelaa, kyɛ ka waayɛre a be a ziiriŋ ka ba tona ba toma ka dɔɔ kaŋ gaa are a vũũni vɔgele zupili pelaa kyɛ kyulli o zu ka kaŋ meŋ dɔɔ teŋɛ kyɛ eŋ nimikyaane ka veeli a be o kɔkɔreŋ a taa zeɛ ane buluu kyɛ ka o z… dɔɔ teŋɛ.

Bibiiri bayopoi la a zeŋ kuree zu, kaa boŋyenaa a zeŋ a kuru a kure puliŋ kyԑ ka bͻtͻre a biŋ kͻge ba. ka kaŋa su kpare buluu ka kaŋa su kpare zeԑ kyԑ ka ba de ba nuuri a teԑ. Kyԑ kaa zie ka sagere be ba niŋe. Kyԑ kaa daŋkyini a e yԑlo kyԑ kaa teŋԑ e sͻgelaa lԑ.